Barkanmmu da wannan lokaci barkanmmu da rana! a zanyi magana akan yanayi na noman ayaba, yanayin na muhalli da yankunan duniya du suka fi dacewa don ne... dan noman ayaba, muna da yanayin zafi da kuma ruwa, ni zan fara bayani akan yanayin zafi, ayaba na buƙatar yanayi me ɗumi sosai, zafin da yafi dacewa yana tsakanin ashirin da shida zuwa talatin na ma'aunin celsius, ayaba na ayaba basa jure sanyi ko ƙanƙara, yanayin ruwa kuma ayaba na buƙatar ruwan sama me yawa kuma me kyau, adadin ruwan sama da ayaba yafi dacewa yana tsakanin dubu ɗaya da ɗari biyar zuwa dubu biyu na ma'aunin ruwa a kowace shekara, dole ne ruwan sama ya kasance a koyaushe yana cikin ƙasa dan inganta ayaba, zamu je kuma ga ingancin ƙasa, a ingancin ƙasa zamu iya la'akari da nau'in ƙasan, matsayin PH na ƙasa sannan sinadaran da ke cikin ƙasa, a nau'in ƙasa ayaba na buƙatar ƙasa me zurfi, wanda take da isashshen sinadarin sinadarai kuma tana da kyau wajen ban ruwa, ƙasa ya zamana yai sauƙi domin tushen shukan ya samu sauƙin shiga, matsayin PH na ƙasa kuwa yafi dacewa da ayaba yana da yafi dacewa da ayaba yana tsakanin biyar da ɗigo biyar zuwa bakwai da ɗigo sifli, wanda yake danƙare ko tsaka tsaki, sinadarin ƙasa ƙasa naz... na zama me ƙasa ta zama me wadatar sinadarai masu mahimmanci irinsu: Nitrogen, phosphorus da potassium, amfani amfani da taki na gandu ze iya inganta amfanin ƙasan, yankunan duniya kuma wanda sike noman ayaba wanda yanayi yafi dacewa dasu a na da yanayi da yafi dacewa, ayaba na san girma a wannan yankunan a yankunan a yankunan yanayi masu ɗimi da kuma yankunan da basa da yawan ruwa, yankuna masu zafin rana da yawan da mai yawancin ruwa sunfi dacewa misalai daga yankuna daban daban: Afirka ta yamma ƙasashe kamar Najeriya, Ghana, da kwadebuwa, sannan kuma Afirka ta tsakiya kuma muna da ƙasashe irin su jamhuriyar dimokraɗiyyar kongo da kamaru, a Asia ta kudu maso gabas ƙashe kamar philphines da indunusiya ana iya noman ayaba sosai, a Amurka ta tsakiya da kudanci ƙasashe kamar su Kolambiya, Ekodo da kuma Brazil. Kaman an iya kammalawa da cewa ayaba na buƙatar yanayi me ɗumi da yawan ruwa tare da ƙasa me kyau, da sinadarai da sinadaran da yakamata dan su samu ingantaccen girma da amfanin tona me yawa, waƴannan sune manyan abubuwa da suke taimakawa ayaba dan su samu girma me kyau. Idan kana shirin fara noman ayaba zaka iya yin la'akari da waɗannan abubuwa dan samun nasara, na gode.

yadda mulching ke taimaka ajiye danshin ƙasa kariyar shuka daga zafin rana a lokacin rani a kudancin nigeria yauwa shi munching daman magana cewa kaman ya firi fice nan rabbe an gona tun tunda aka shuka shi ko aka yafa da mulching wata dabara ce da manoma ke da ita wajen kare ƙasar su daga bushewa da kuma taimakawa shuka taimakawa shuka su gujewa matsananci zafi a lokacin rani wannan hanyar na wannan hanya na bayar da kariya ga ƙasa ta hanyoyi da dama musammam ma a yau dake fama da yanayi na zafi da ƙanƙara wannan hanyoyin kuma na ɗaya daga cikin shine rage bushewar danshin ƙasa shi wannan rufin da ake wato mulching rage yawan evaporation guduwar ruwa da yanayin dukan zafin rana da bushewar ruwa daga ƙasa sakamakon sakamakon hasken rana lokacin rani a kudancin nigeria yawanci yana da tsananin zafi wanda ke sa ƙasa ta bushe cikin gaggawa idan an rufa ƙasa da kayan mulching da kayan rufe kenan kamar ciyawa busasshiya takarda da ganyen bishiya ruwa dake cikin ƙasa zai kasance bazai bushe ba da sauri ba wanda ke taimakawa shuka ya samo ruwa da ake buƙata na biyu ko muna da munada yana kare ƙasa daga matsanancin zafi shi wannan rufin wato mulching yana taimakawa wajen kare ta matsanancin zafi ta hanyar rage ɗumin ta lokacin da hasken rana yake kai bai kai ke kai tsaye kan ƙasa yana haifar da ɗumin ta sosai wanda zai iya cutar da da tushen shuka mulching yana rufe ƙasa yana hasken rana kai tsaye ya zo ma ƙasa ko ya ɗumama ƙasa da akan kuma yana taimakawa shuka da rage wahala amma a matsin lambar sa mai kokon zafi na uku muna da inganta tsarin ƙasa wasu nauyukan mulching na taimakawa wajen inganta ingancin ƙasa musammam rufi na kayan sinadarin na gargajiya kamar ganyen bishiya ciyawa ko taki wani wadannan kayan suna narkewa da lokaci suna bayar da sinadarai masu gina ƙasa da kuma kara inganci uhm domin kara ingancin ta wanda ke taimakawa shuka su girma cikin lafiya na huɗu muna da amfanin shi rufi yana hana fitowar ciyawa rufi na hana fitowar ciyawa mai lahani wanda ke iya kwace ainihin gadon shi daga shuka idan aka rufe ƙasa da kayan rufin kayan yaɗi ko kayan rufin ciyawa ba zasu samu isasshen hasken rana ba hakan na sa bushewa ko kuma su kasa fitowa wannan na rage wahalar noman gona da mataimaka a wajen na karshe ko kuma muce na biyar yana sa kariyar tushen shuka daga ruwa mai ƙarfi a lokacin ruwan sama mulching na taimakawa wajen rage saurin tafiyar ruwa mai ƙarfi wanda ke iya wanke ƙasa da kuma rage sinadaren masu gina ƙasa uhm idan akayi amfani da wannan rufin, yana rage saurin tafiyar ruwa yana hana ƙasa narkewa ko kuma bushewa a takaice kammalawa shi wannan rufi hanya ce mai sauki kuma amfanin mai amfanin wajen kare ƙasa daga da shuka wajen kare ƙasa da shuka a lokacin rani a kudancin nigeria yana taimakawa wajen hana bushewar tsa ragen matsanancin zafi dan tsarin ƙasa yana hana ciyawa mai lahani na kuma da kare tushen shuka daga ruwa mai karfi don haka yin amfani da mulching yana taimakawa wajen ingantacciyar gona da girbi mai kyau

an maida sukafi anyi mishi wajen samun zuma daga cikin kibiya samun zuma daga cikin kibiya yana buƙatar kulawa da takatsan tsan domin gujewa cizon ƙudan zuma dakuma hana suyi ɓarna da mahaifar shi akwai hanyoyi masu aminci da zaa iya bi domin samun zuma cikin sauki ba tareda lalata kibiya ko jawo hatsari ba guda ɗaya shine yin amfani da kayan kariya ɗaya daga cikin muhimman matakai na samun zuma ciki ainihin su shine amfani da kayan kariya ana buƙ atar sanya riga mai kauri ana buƙ atar sanya riga mai kauri safar hannu, takalma da hular kariya mai kauri mai raga domin hana ƙudan zuma mara ƙ udan zuma ke cizo wannan ya taimakawa wajen ƙare cizon da haɗarin ƙudan zuma lokacin da ake shirin yin na biyu yin amfani da hayaƙi hayaƙi yana taimakawa wajen kwantar da zuma yayin da ake cire zuma daga cikin kibiya ana iya a ɗurar fesa hayaki wato smoker wanda ake fesa hayaki mai laushi wanda bazai cutar da ƙudan zuma ba hayakin yana sa ƙudan zuma su zama masu matukar yana kan hatsari na uku cire zuma da tsari ba tare da lalata kibiya a lokacin da za'a cire zuma daga cikin kibiya yana da kyau kayi hakan da kyau ba tareda lalata gidan ƙudan zuma ba ana amfani da wuka ko ƙarfen yanka da kyau don cire zuma daga cikin ramin su da aka gina a cikin kibiya idan anyishi zuma da kyau ƙudan zuma zasu iya cigaba da rayuwa cikin kibiya ba tareda matsala ba na hudu yin aiki da cikin nutsuwa da hankali lokacin da ake cire zuma yana da kyau a guji yin yunkurin da sauri ko motsi mara kyau wanda zai iya ta ɓata ƙ udan zuma yin aiki cikin nutsuwa yana taimakawa wajen rage damar samun da cizo daga ƙ udan zuma na biyar gujewa domin ƙudan zuma fiye da? don inson samun zuma zai ma da? a cire kaɗan daga cikin kibiya kada a ɗau? kada a dauke dukkan zuma? kuma hakan yana taimakawa wajen ɗaurin ƙudan zuma da cigaba da samun ciki da kuma kula da kibiya idan an ɗauke dukan zuma zai iya sa ƙudan zuma su fice daga kibiya saboda rashin abinci kuma shi ba'a zaɓi lokacin dayafi dacewa ba lokacin da ake cire zuma yana da matuƙar muhimmanci yana da kyau acire zuma da safe ko da yamma lokacin da ƙudan zuma sukafi nutsuwa ana kuma buƙatar gujewa cire zuma a lokacin da ruwan sama ko lokacin da fuska ke haɗawa da karfe huɗu ta hanyar amfani waɗannan hanyoyin ana iya samun zuma ta tsaga ciki, cigiya cikin aminci ba tareda dalala ta ƙudan zuma da kibiya ba wannan yana tabbatar da cewa ƙudan zuma zasu cigaba da rayuwa da samar da zuma mai yawa domin amfanin ku mutane

akwai nauyukan gidajen ƙudan zuman da aka gina da kuranye wannan ƙudan zuma dole yai muna haka waɗannan gidaje suna da kariya da tsayi da kuma ƙananan ƙudan zuma wasuma ƙudan zuma suna gina gidajen takarda masu don sha'awa wasu kuma suna tono ƙasa ko yin amfani da laka danyin gidajen bari mu bincika nauyikan gidajen ƙudan zuma da bambance bambancen su na ɗaya gidajen takarda gidajen takarda wasu ƙudan zuma na na zamantakewa kamar elojaket daga wannan sunayi gina gidajen takarda ta hanyar taunuka ce da haɗa shi da yawu domin yin amfanin domin yin wani abu mai kama da takarda wayannan gidajen suna da matakai da yawa na ƙananan ƙwayoyi zazzagon kamar ƙarin zuma ana samun su a rataye a jikin bishiyoyi kurufuna dau wasu gurare masu tsayi na biyu akwai gidajen laka wasu ƙudan zuma kamar most do but the protest suna gina gidajen su ne da laka waɗannan gidaje suna da suffar kututu ko ko ko ƙara ƙaramar fuse da ake haɗawa da ake haɗa haɗawar don dai gida shi duwatsu ko wasu abubuwa wasu daga cikin tsedaren waɗanda ire iren waɗannan ƙudan zuma suna gina gidajen su su kaɗai ma'ana ko wacce mace tana gina nata ba tareda kungiyar ƙudan zuma ba na uku muna da gidajen tafa wasu nauyukan ƙudan zuma musamman wasu yellow jacket nasan yin gida a kasa suna haƙa rami cikin ƙasa inda suke ƙirkiren tsara ramuka da wannan da ɗakuna ɗayen labu sake tsana rumbuna waɗannan gidaje suna bada kariya daga maharan da kuma engine millet na huɗu gidajen itace wasu ƙudan zuman kamar kafinta suna ida ramuka a cikin itace danyin gidaje suna haɗa suna haka jikin bishiyoyi na ƙudan zuman dace dogayen mutane cikin gida da kamar ta termites waɗannan ƙudan zuma basa cin itace sai dai suna amfani dashi don gina gurin zama na lafiya da ƴa'ƴan su sai na biyar muna da gidajen ganye da sanduna waɗan wasu nauyukan ƙudan zuma suna yin gidaje daga ganye ko sandunan shi ta shuke waɗannan gidaje na iya zama na dan lokaci ko kuma uwar ɓoyewa da irin zuma masu zaman kansu wasu daga cikin waɗannan nauyukan zuma run gate nauyukan suna suyi lankwasa ganye kuma suna amfani da rassan ko suji ƙidan daure shi fare kuma juɓajin gidaje gidajen dangane da nauyin in ƙudan zuma bambance bambance gidajen ƙudan zuma na faruwa ne bisa halayen nauyin ƙudan zuma farin zamantakewa da yanayin muhalli wasu ƙudan zuma masu zamantakewa suna gina gidaje masu girma da tsari mai kyau tareda ɗakuna dayawa dan ƴa'ƴayen su yayinda da wasu ƙudan zuma masu zaman kansu ke gina gidajen mai gidajen suka riga su yawa a nauyukan ƙudan zuma masu zama kewa kamar magot yayinda gidajen laka suka fi shahara kamin nauyukan masu zaman kansu gidajen ƙasa suna bada kariya mafi kyau musamman a yankunan dake da matsanancin yawan daki wasu ƙudan zuma suna da matuƙar muhimmanci wajen rage arzikin kwari da kuma for the nation da sauran hakan yana sa tsarin gidajen su da mahimmanci da daidaiton yanayi fahimtar waɗannan gidaje zai iya taimakawa wajen tsara gidan zuma da kuma rumfa kwari

hanyoyin haihuwa da saka kwaya-kwai ƙudan zuma ƙudan zuma na da hanyoyin haihuwa masu ban sha'awa waɗan da ke taka muhimmiyar rawa wajen cigaba da zamantakewar su da kuma tabbatar da wanzuwar zuriyar su anan gaba ana fara tsara haihuwa a ƙarshen lokaci bazara da ko lokacin bazara ko lokacin damuna lokacin da mazajen ƙudan zuma waɗanda ake kira dronce da mata masu haihuwa wanda ake kira queens ke fitowa daga matsugunnin su don neman maaurata waɗannan ƙudan zuma sunayin aure a hanyar yin parating sararin samaniya inda mazajen ke gano matan kuma su bisu sau da yawa suna iya yin takara don sauran mazaje don samun daman su ake so vayan yin aure mazajen ƙudan zuma sukan mutu yayin da matan ke matan da aka haɗa kwayayyakin da suka samu ke neman wuraren da suka dace dan suyi bacci a lokacin hunturu a lokacin yin kwai cikin ƙudan zuma na zamantakewa irin su yellow jackess da yepawax matan da suke samu kwayakwai suna shafa lokacin hunturu ta wuraren da suka keɓance kansu kamar ƙarkashin kulawan itace a cikin katon itatuwa ko kuma a cikin ramuka na gine gine lokacin da yanayi ya fara ɗumi a lokacin bazara sukan tashi su fara gina sabon matsugunni su kan saka kwai yan su na farko waɗa waɗanda ke tsuro zuwa a ɗan zuma kuma sukan cigaba da basu abinci har sun girma harsu girma su zama ma'aikata waɗannan ma'aikatan sukan ƙarbi nauyin kowana da matsugunni nemo abinci da kula da zurri'ar ƙudan zuma masu zuwa ta ɗayan ɓangaren kuma ƙudan zuma masu zaman kansu basu basa zama cikin kungiya maccen ƙudan zuma sukan haɗu da maza su haihu sannan su fara neman wuraren da suka dace zan saka kwayayyakin su wasu iri su kan tona kasa sau haƙa tamuka don yin zani yayin da wasu ke amfani da ramuka da ake da su a itatuwa? ko kuma ko kuma cikin gan gangar jiki tsarai wasu nauyukan ƙudan zuma masu zaman kansu suna da ɗabi'u na musamman kamar su amfani da gubar su ɗan sa amin kin suwu dan sa abinci ya daina motsi sannan su sakashi cikin matsugunnin su dan ƴa'ƴan su su ci bayan sun farka hanyoyin saka kwai kwayoyin ƙudan zuma suna bambanta daga iri zuwa iri wasu ƙudan zuma masu zamantakewa sukan saka kwayayyakin su a cikin gine gine da suka tsara a cikin matsugunnin su inda kowanne yayi cike yake da kwayar ƙuda ƙudan zuma masu zaman kansu sukan sanya kwayayen su a wuraren da aka boye dan tabbatar da cewa ƴa'ƴan sun farka zasu samu ishashen abinci ƙudan zuma sukan fi son wuraren busassu da wuraren da aka keɓance da ko ko a cikin itatuwa kasa ko kuma cikin gine gine da mutane suka gina

bayan haɗuwar maza da mata kuma ƙwai ya fara farfaɗuwa farfaɗowa yadda ƴaƴan ƙudan zuma suke rayuwa da girma har su zama manya yana da matuƙar ban sha'awa wannan tsari yana tafiya ta hanyoyi masu ban mamaki da kuma al'adu daban-daban dangane da nau'in ƙudan zuma rayuwar ƴaƴan ƙudan zuma bayan ƙwai ya farfaɗo shi zamu yi bayani a kai bayan mace ta gama yin ƙwai a cikin ramin da tai shirya yana ɗaukar kwanaki ko makwanni kafin ƙwai ya farfadowa ya zama ƙananan ƴaƴa masu kama da tusatsa wannan matakin ana kiransa larvae kuma bashi da ƙafafu ko kwazazzabo irin na manya wannan yana dogaro da abincin da mahifiyarsa ta ajiye masa kafin ta fita a wasu nau'ikan ƙudan zuma iyayen sukan iyayen sukan cigaba da basu abinci musamman nau'in da ke da bautar da ke bautarwa sarautar ƙudan zuma kamar warp social spices larvae wato ƙananan ƙudan zuma kenan masu kama da tsutsan nan suna cin abinci me gina jiki sosai wanda yawanci yana ya haɗa da tsutsar ƙwari kolin ko abinci na musamman da ake da aka tanada a cikin wasu nau'ikan ƙudan zuma matan ƙudan zuma suna dawo da abinci daga waje musamman tsutsa tsutsar sauran ƙwari suna basu cikin ramin larvae suna girma cikin sauri abincinsu nada wadataccen sinadari matsayin pupa bayan an fita larvae za a shiga matsayin pupa bayan larvae ya girma sosai yana shiga matakin pupa inda jikinsu ke canjawa zuwa yanayin ƙudan zuma me girma a wannan lokaci yana gina murfinsa ko kon yana shigewa ciki don yana canjawa zuwa yana canjawa zuwa halitta me cikakken ƙudan zuma a wannan matakin larvae yana samun ƙafafu fufafukai da dukkan sauran sassan jikinsa wannan canji ana kiransa metamophorsis wanda shi ne babban sauyin da ake daga ƙananan hali zuwa cikakken hali lokacin da pupa ya girma ya gama ya da pupa ya gama, ya gama ya gama sauyawa zuwa ƙudan zuma lokacin da pupa ya gama sauyawa zuwa ƙudan zuma mai girma yana fitowa daga murfinsa kuma yana tserewa zuwa waje sabon ƙudan zuma yana da ƙarfin yin nada ƙarfin yin tashi da neman abinci da kansa kuma zai shiga cikin al'ummar ƙudan zuma ko kuma ya yi zaman kansa dangane da nau'in ƙudan zuma wasu nau'ikan ƙudan zuma suna tafiya cikin don garkensu suna taimakawa sarautar ƙudan zuma wajen kiwon sabbin ƴaƴa rayuwar manyan ƙudan zuma bayan ƙudan zuma sun zama manya suna da damar yin tashi cin abinci da cika aikinsu cikin ƙololuwar garkensu maza yawanci suna rayuwa don su haɗu da mata su haifar da sabbin ƙwai mata kuwa su ne ke kula da sabbin ƴaƴa ƙudan zuma da kuma gina rami ko kuma tafiyar da rayuwar jama'ar ƙudan zuman su duk wannan tsari yana daga cikin halittun da Allah ya halitta cikin da hikima da ban mamaki wanda ke nuna irin dabarun da ƙwari ke da shi wajen rayuwa da cigaba daga ƙwai zuwa manya wannan tsarin yana tabbatar da cigaban rayuwar ƙudan zuma da wanzuwarsu a duniya

tabbas wanzaman ƙudan zuma suna da wasu hanyoyi na musaman da ban sha'awa wajan haduwar maza da mata don haihuwa waɗannan hanyoyi sun bambanta daga nau'i zuwa nau'i kuma suna matuƙar mahimmanci a wajen cigaba da tsatson ƙudan zuma ga wasu daga cikin hanyoyin soyayya da ɗabi'u masu ban sha'awa da ƙudan zuma ke nunawa na ɗaya muna da gasar maza daga jiƙan yanki cikin wasu nau'ikan ƙudan zuma mazan suna zama masu kare yankuna inda suke fafatawa da juna don samun damar haɗuwa da mata misali wasu wafs nau'in politics suna kare wurare da ke da da ke da abinci ko wuraren yin gida wasu mazan sukan gudanar da sukan gudanar da gwabza juna a sararin sama suna ƙoƙarin korar abokan hamayya wanda yafi ƙarfi zai samu damar yin soyayya da mata yana tabbatar da cewa tsatsonsa zai cigaba da wanzuwa na biyu muna amfani da ƙamshin teramon da nuna soyayya ƙudan zuma sukan yi amfani da teramons wani nau'in ƙamshi da ke janyo hankalin mata wannan yana da muhimmanci musamman ga parasific wars inda maza ke sakin paramons don jawo mata wasu ƙudan zuman sukan yi yo wasu bayanannun motsin jiki kamar girgiza jiki da ke fukafukai ko bayar da abinci ga mata don jawo hankalinsu na uku kuma da legge taron maza don soyayya wasu nau'in warbs sukan taru a wuri guda inda suke nuna ƙwazonsu ga mata wannan yana faruwa a cikin wasu nau'ikan ƙudan zuma inda mata ke tantance mazan bisa ƙwarewarsu da gwabza da ƙwazon da suke nunawa wannan tsari yana taimakawa wajen tabbatar da cewa mafi ƙarfi da lafiyayyen maza ne ke cigaba da haihuwa na huɗu muna da gasa tsakanin maniyyi da yin ju juna biyu wasu matan ƙudan zuma sukan haɗu da maza fiye da ɗaya wannan tsarin maniyyi don amfani a nan gaba wannan yana haifar yana haifar da gasa tsakanin maniyyin maza daban-daban a cikin jikin mace wasu maza sukan yin gadi bayan sun haɗu da mace don hana sauran maza yin soyayya wasu mazan sukan samar da maniyyi da ke da ƙarfin da ke ƙarfi don yin gasa a cikin mahaifa na biyar, muna da yin soyayya ta waye-waye da haihuwa ba tare da miji ba wasu nau'ikan ƙudan zuma suna nuna ɗabi'un soyayya ma mau ban mamaki kamar romantic insimination inda namiji ke haɗuwa ke haɗa jini da mace ta wata hanya daban ba ta hanyar ɗabi'a ba wannan yana tabbatar da cewa mace tana ɗauke da ruwan maniyyi koda kuwa bata shirya yin soyayya ba har ila yau akwai wasu nau'ikan ƙudan zuma da ke yin haihuwa ba tare da maza ba low genesis a turance inda wata ke haifar da ƴaƴa mata kawai waɗannan ɗabi'un na soyayya da da haihuwa na ƙudan zuma suna nuna bambanci bambancin dabara da ɗabi'un halittu ƙudan zuma na amfani da dabaru daban-daban don tabbatar da cigaba da tsatson suna tsatson su na wannan yana ƙara faɗaɗa fahimtarmu game da yadda halittu ke rayuwa cikin yanayi

mu haɗu, mazan ƙudan zuma suna taka muhimmiyar rawa a cikin tsarin haihuwa musamman wajen haɗuwa da sarauniya domin tabbatar da ciki da nau'insu a cikin tsarin zamantakewar ƙudan zuma maza basu da sauran nauyin aiki kamar gina gida da ciyar da dangi maimakon haka an haife su ne kawai domin kula da sarauniya wannan aikin yana da matuƙar mahimmanci domin tabbatar da wanzuwar sabbin nasaba na ƙudan zuma rayuwar mazan ƙudan zuma mazan ƙudan zuma wanda ake kira drones suna da rayuwa me fitacciyar manufa wato kula da sarauniya domin sarrafa halitta abin mamaki shi ne shi ne cewa basu da haƙora ko guda don haka basu da ikon kare kansu ko taimakawa rundunar wannan yana nuna cewa an kare su an ƙera su ne kawai domin yin haɗuwar jinsi hanyoyin haɗuwar maza da sarauniya a lokacin a lokacin bazara sarauniyar ƙudan zuma zata fita domin neman mazan ƙudan zuma da zata haɗu da su maza mazan ƙudan zuma suna taruwa a wurare na musamman cikin iska inda sarauniya zata samu wanda zai yi haɗuwar jinsi da ita wannan haɗuwa tana faruwa ne a cikin iska yayin da su ke sha shawagi tare lokacin da haɗuwar ta kammala sarauniya tana adana maniyyi domin yin amfani da shi daga baya rayuwar maza bayan haɗuwa bayan sun kammala haɗuwa da sarauniya yawancin mazan ƙudan zuma suna suna mutuwa nan da nan ko kuma a cikin ƙanƙanin lokaci wannan yana nuna cewa rayuwarsu ta zo ƙarshe domin sun cika manufarsu ta haihuwa wannan tsari yana da matuƙar ban mamaki saboda yana nuna cewa halittun ƙudan zuma suna da cikakken tsarin rayuwa wanda ke tabbatar da cigaba da nau'in tsarin haduwar jinsi da cigaban zamantakewar ƙudan zuma bayan sarauniya ta samu maniyyi daga maza tana iya yin amfani da shi a cikin tsawon lokaci domin samar da sabbin ƴaƴa wannan yana nufin cewa sarauniya tana iya haihuwa na tsawon lokaci lokacin hunturu har zuwa bazara mai zuwa yawancin lokaci sarauniya tana adana maniyyi a cikin cikinta domin tabbatar da cewa tana da ikon haihuwa cikin lokaci me tsawo wanda wanda hakan ke tabbatar da cigaba da rundunarta a ƙarshe kammalawa a taƙaice bayan ƙudan zuma suna da rawar da suke takawa a cikin tsarin haihuwa duk da cewa rayuwarsu gajera ce kuma aikin ba zai wuce haɗuwa da sarauniya ba wannan yana nuna cewa dukkan sass sassan nau'in ƙudan zuma da na da nashi rawar da yake takawa wajen tabbatar da cigaban nau'in koda yake mazan ƙudan zuma basu da sauran nauyin aiki kamar gina gida ko kare runduna aikin su na haɗuwar jinsi yana da matuƙar muhimmanci wajen cigaba da wanzuwar ƙudan zuma wannan tsarin yana daga cikin hanyoyin ban sha'awa da ɗabi'a da ke tabbatar da cewa kowane nau'in halitta yana da nashi tsarin rayuwa da haɗin gwaiwa wanda ke bada damar cigaban nau'in

yanayin da zubar da ƙwai ke tafiya a wurare da tsuntsun ƙudan zuma ke aje ƙwansu ƙudan zuma ko ƙudan wax ko ƙudan zuma duk abu ɗaya ne su ne wasu nau'in ƙwari masu ban sha'awa musamman dangane da yadda suke haifar da ƴaƴa yanayin da zubar da ƙwai ke tafiya yana da tsari sosai domin mata su kan zaɓi wuraren da suka dace ajiywa ƙwansu ƙudan zuma suna da nau'ikan nau'ika ire iri-iri kuma kowane nau'i yana da salon da salonsa na ajiye ƙwai yawancin ƙudan zuma mata suna ɗebo ƙwansu a wuraren da tsuntsunsu zasu iya samun abinci cikin sauƙi bayan sun fita daga ƙwan ƙudan zuma masu rayuwa da sauran masu rayuwa da sauran ƙudan da sauran ƙudajen zuman nada hanyoyi daban-daban na ajiye ƙwai misali ƙudan zuma masu farauta na ajiye ƙwansu a cikin sauran ƙwari inda suke zama abinci ga tsuntsun su bayan suyn fito daga ƙwan ƙudan zuma masu zama cikin al'umma kamar paper wax ko honex sukan gina matsugunninsu daga za garuruwan tsire-tsire da haɗin yawunsu don kare ƙwansu daga haɗari ƙudan zuma irin su mud diba mouth viba kuwa sukan lulluɓe ƙwan cikin kango na laka wanda suke ginawa a wurare da ba zasu ƙwaura domin tsuntsunsu ya yi girman cikin kari, domin tsuntsun su ya girma cikin kariya wannan tsari na ajiye ƙwan yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwan ƙudan zuma don yana tabbatar da tsawon rayuwar rayuwar irin nau'ikan su ta haka, ta haka ne suke samar da sabbin ƙudan zuma don cigaba da rayuwa a cikin yanayi, a taƙaice a ƙarshe kuma ƙudan zuma mata suna zubar da ƙwai a wurare a wuraren da tsuntsun su zasu iya samun abinci ko kuma kariya daga haɗari wasu ƙudan zuman suka ajiye ƙwansu a cikin sauran ƙwari don tsuntsunsu su samu abinci yayin da wasu ke gina matsuguninsu na laka ko kuma amfani da nau'ukan tsire-tsire tsire-tsire, tsirai-tsirai tsirrai don kare ƙwansu wannan don kare ƙwansu wannan tsari yana taimakawa wajen tabbatar da wanzuwa ƙudan zuman cikin yanayi ya nagode

Yanayin da wabs ke buƙata dan cin nasarar fitoda ɗan laver su daman munyi bayani akan laver shine sababn ɗa da aka ƙenƙeshe daga cikin kwai um ƙudan zuma na buƙatar yanayi mai kyau dakuma abubuwa masu mahimmamci susami damar yin kwanciya da fitar da kwan laver su cikin nasara wainan abubuwan suna taimakawa wajan girma da cigaban kwan har sesun zama cikakun kwan na ɗaya munada za zafi mai dacewa ƙudan zuma suna buƙatar yanayi yanayin zafi mai dacewa dan fitar da kwansu cikin nasara yawanci ƙudan zuma suna buƙatar yanayi dake tsakani ashirin degree celsius zuwa talatin degree celsiusn ama celsius saboda wannan yana taimakawa wajan haɓaka idan yanayin yana sanyi fiyeda ƙima kwan bazai samu damar fitowa ba kokuma bazai iya kokuma zai iya mutuwa kafin lokaci na biyumunada wuri mai tsaro da kyau ƙudan zuma suna buƙatar wori mai tsaro da yin kwanciya yawancin loka yawancin lokaci suna gina tashoshinsu acikin itatuwa cikin bene ko ginin ko gindin gine-gine dan kare kwan daga abokan gaba kamar tuntaye da kwari masu cin kwan wainan yana hana farmakin dabobi ko sauran kwari da su iya cin kwan ko hana girma na uku munada abinci mai dacewa dan laver laver na ƙudan zuma suna buƙatar abinci mai yawa dan samu kuzahari da girma cikin ƙushin lafiya amafi yawan lokaci manyan ƙudan zuma suna kawo sasu tsusa ƙananan kwari dasuran kwayoyin cuta dan suci wannan wannan abincin na ƙarawa laver kuzahari karsu girma su zama manya na huɗu munada ruwa da danshi mai dacewa ruwa yanada matukar mahimmaci dan rayuwan ƙudan zuma girman laver danshi yana taimakawa wajan hana bushewa da saurin mutuwan kwan idan wurin kwanciya yanada bushewa sosai kwan zai iya lalacewa ƙudan zuma yawanci suna zubar suna zubar da suna zubar wuraran dakeda ɗan danshi dan tabbatar da lafiyan kwan su na biyar kariyar daga cutuka da kwari masu illa ƙudan zuma suna buƙatar yanayi mai lafiya da kariya daga cututuka idan yanayin gurin kwanciya yanada datti ko gurɓatatce ko gurɓacewa um sai zai iya sa kwan su kamu da cututuka wannan na iya haifar da lalacewar laver kafin ya girma ya zama cikaken ƙudan zuma na shida lokaci mai dacewa dan kwanciya lokacin yin kwanciya nada matuƙar mahimmaci yawancin ƙudan zuma sunayin kwanciya a lokacin bazara ko farkon damuna dan tabbatar da cewa laver nasu zasu samu wadatacen abinci da a bubu da kyawawan yanayi dan girma ataƙayce ƙudan zuma na buƙatar yanayi zafi mai dacewa worin kwanciya mai tsaro abinci mai yawa ruwa da danshi kariya daga cututuka da lokacin yin kwanciya mai dacewa dancin nasaran fitar laver su wainan sune abubuwa um suna wainan abubuwa suna da mahimmanci dan hana matsaloli da rage mutuwar kwan kafin su girma

a lokacin bazara ko lokacin haihuwa sau da yawa ƙudan zuma sukan shiga cikin ɗabi'ar haɗin kai mai ban sha'awa namijin ƙudan zuma wanda aka fi sani da drones suna bautawa manufa ɗaya kawai a cikin rayuwarsu suna haɗuwa da macen ƙudan zuma don tabbatar da haɗuwar ƙabilarsu wannan tsari yana cike da dabaru gasa da kuma kyawawan halaye masu ban sha'awa yadda namijin ƙudan zuma ke neman macen ƙudan zuma a lokacin da lokacin haɗuwa ya zo namijin ƙudan zuma sukan taru a wurare wuraren da macen ƙudan zuma ke yawo yawanci kusa da ciyayi ko bishiyoyi wasu nau'ikan ƙudan zuma na amfani da commission feramon don janyo hankalin hankalin macen ƙudan zuma yayin da wasu ke amfani da rawar gani don nauyin jikinsu don nuna ƙarfinsu cikin gasa namijin ƙudan zuma na fafatwa da juna don samun damar haɗuwa da shi ɗaya namiji namijin ƙudan zuma basu da basu da haƙar baka ko ƙoƙon baya kamar kamar macen ƙudan zuma don haka basu iya kare kansu daga hari wannan yana nuna cewa suna fuskantar haɗari daga daga farauta da sauran namijin ƙudan zuma waɗanda ke ƙoƙarin tabbatar da sarauta idan namijin ƙudan zuma yai nasara zai samu damar yin haɗuwa da macen ƙudan zuma yadda macen ƙudan zuma ke zubar ke zaɓar mafi kyawun namiji macen ƙudan zuma sukan zaɓi namijin ƙudan zuma da suka fi ƙarfi ko waɗanda ke wanda ke da halaye na jiki da ke nuna lafiyarsu wannan yana nufin cewa namijin ƙudan zuma masu girma ko waɗanda ke da ƙarfi sukan fi samun damar yin haɗuwa da mace bayan macen ta zaɓi namijin ƙudan zuma da tafi so yin haɗuwar da ƙanin haɗuwarta cikin lokaci kaɗan bayan haɗuwa namijin ƙudan zuma sukan mutu cikin ƴan kwanaki kaɗan wannan yana nuna cewa manufar rayuwarsu ta ca macen ƙudan zuma a gefe guda, tana ajiyar maniyyi da ta karɓa don amfani da shi a lokacin da ta shirya yin ƙwai sakamakon haɗuwa da rayuwar macen ƙudan zuma bayan haɗuwa macen ƙudan zuma sukan fara neman wuri da zasu yi kwanciyar ƙwai wasu na'ikan ƙudan zuma sukan kafa gidaje a cikin ƙasa wasu kuma sukan yi gida a cikin rami ko cikin bishiyoyi macen ƙudan zuma ce ɗaukar nauyin rainon ƙwai yana tabbatar da cewa sabbin ƙudan zuma zasu samu kyakkyawan yanayi da zasu cigaba da girma ƙudan zuma suna da matuƙar mahimmanci ga yanayin da ke kewaye da su domin suna taimakawa wajen sarrafa yawan ƙuri da kuma ana yaɗar cututtuka buga da ƙari yaɗuwarsu yana ƙara ƙarfafa yanayin yanayin nau'ikan jinsu yana tabbatar da cewa zasu cigaba da wanzuwa

yanda zuma ke inganta ƙasar noma da lafiyar gonaki a nigeria zuma na ɗaya daga cikin mahimman halitu masu taimakawa cigaban gonakin mu nigeria dukdacewa yawancin mutan sunfi maida hankali kan anfani zuma da anfani gona da tsirai da zuma ke talafawa ana mantawa da irin gudun mawa gagarumar rawar da zuma ke takawa wajan inganta ƙasar noma da lafiyan gonaki baki daya ɗaya dagaciki ko na farko dagaciki abubuwan da zuma kinal agonakimu shine tamakawa wajan hadin gwiwar tsirai a ƙarƙashin wannan horan zamu tataunawa shine zuma na ɗaya daga cikin manyan masu taimakawa wajan haɗin gwiwan tsirai wandda a turance ake kiranshi da coordination wanda shine hanyar da tsirai ke anfani dashi dan haiyuwanr sabbin tsaba lokacin da zuma ke zakaga guraran noma suna daukar ganye da furan tsirai dasuki ziyarta sannan suna yaɗasu zuwa wasu tsiran wannan wannan yana ƙara yawan anfani gona kamar mangoro gwanda lemu da sauransu yana taimakawa manoma susamu ƙaruwan anfani gonakin su na biyu shine ƙara ingancin ƙasar noma wanjan pollination da zuma keyi suna taimakawa tsirai su gima cikin ƙarfi tsirai masu lafiya da ingancisuna ƙara yawan ganyansu wandake taimakawa wajan damarda ƙarin abinci da kwayoyin halita dake cikin ƙasa wannan yan ƙara yawan sinadaran daki ƙasa yana hanata zama bushashiyar ƙasa marasa anfani na uku munada taimakawa wajan rigakafin cutar gona akwai cututuka dake adabar gonaki da tsirai a nigeria amma zuma na tiamakawa wajan rage yaɗuwan wainnan cututuka ta hanyar coordination mai inganci idan gonaki sunada kyau basu basu um basu cikeda cututuka yana rage yawan anfanida magungunan kashe kwari da sinadarai masu illa ga ƙasa na huɗu ƙara yawan albarkan tsirai da inganci idan gonaki suna da zuma dake coordination mai kyau tsirai suna ƙara girma cikin ƙarfi abin dake sasu abindake sasu su daukar sina abunda ke sasu um ɗaukar sinadarai masu anfani daga ƙasa wannan yana inganta lafiyan anfani gona yana ƙara darajansa kasuwani na biyar inganta mahali da kare halitu zuma suna taimakawa wajan kiyaye daidaito na yanayi dakuma hana lalaciwar gonaki ƙudan zuma suna aiki a gona suna taimakawa wajan rage matsin lambar gurɓatan yanayi su suna kare wasu nau'ikan halittu cikin ƙasa wanda kida mahimmanci da ɗaurewan gonaki na dogan lokaci a ƙarshe zuma nada matuƙar mahimmanci wajan inganta lafiyar gonaki da tsirai a nigeria manoma na buƙatar su fahimci zuma wajan inganta gonaki su ringa karesu dakuma samar da yanayi mai kyau da zuma ke buƙata dan cigaba da taimakawa idan an kula dasu yanda yakamata gonaki zasu samu ƙarin lafiya da albarka.

Potential na tattalin arziƙi na samar da zuma na na samar da zuma a Najeriya ga manoma da kasuwannin cikin gida zuma na ɗaya daga cikin kayayyakin amfani gona masu daraja a duniya. kuma Najeriya na da kyakkyawan yanayi da albarkatun ƙasa da suka dace da kiwon ƙudan zuma samar da zuma na da ɗumbin tattalin arziƙi ga manoma da kuma kasuwannin cikin gida wanda zai taimaka wajen inganta rayuwar mutane da buƙasa harkokin kasuwanci da ribobin samar da zuma ga manoma ɗaya daga cikin ikin shi ne kuɗin shiga da ɗorewa manoman Najeriya na iya samun kuɗaɗen shiga masu yawa ta hanyar kiwon ƙudan zuma saboda buƙatar zuma na ci gaba da ƙaruwa a cikin gida da ƙasashe samun kuɗin shiga mai ɗorewa yana taimakawa wjen rage talauci da bunƙasa tattalin arziƙi rage dogaro da amfanin gona na gargajiya kiwo da samar da zuma na ba wa manoma wata dama da ƙara samun kuɗaɗen shiga ba tare da noma kaɗai ba wannan yana taimaka wajen rage haɗarin da ke tattare da wahalhalun noma kamar rashin ruwa da fari na uku inganta samar da albarkatun gona kuɗa ƙudajen zuma na taimakawa wajen inganci da yawan wannan yana nufin cewa manoman da ke da ƙudan na iya samun ƙarin amfanin gona da kuɗin shiga mai yawa sai za mu tafin damar tattalili damar tattalin arziƙi na kasuwananin cikin gida muna da na ɗaya buƙatar zuma na ci gaba da ƙaruwa a Najeriya buƙatar zuma na ci gaba da ƙaruwa saboda amfaninsa a a binci magunguna da kayan kwalliya wannan na ba da damarmaki ga ƴan kasuwa da manoma don su siyar da kayayyakinsu a cikin gida na biyu faɗaɗa harkokin kasuwanci, masana'antu masana'antu tu na masana'antu na cikin gida na amfani da zuma wajen haɗa kayan kwalliya, magunguna da abinci wannan yana nufin cewa kasuwanci na samar da na sa kasuwanci na samar da zuma zai ƙara bunƙasa kuma zai samar da damammaki ga mutane da dama sai na uku akwai hanyar fitar da kayayyaki Najeriya na da damar fitar da zuma zuwa ƙasashe ƙasashen waje domin zuma daga Najeriya na da inganci fitarda zuma zuwa ƙasashen duniya zai taimaka wajen ara kuɗin shiga da bunasa tattalin arziƙi a ƙarshe zamu kammala da cewa samar da zuma na da ɗumbin alfanu ga manoma da kasuwanni manoma da kasuwanni a Najeriya kuɗin shiga mai ɗorewa yana kuma taimakawa wajen inganta amfanin gona da bunƙasa harkokin kasuwanci idan aka yi amfani da wannan damar yadda ya akmata Najeriya na iya zama babbar ƙasa mai samar da zuma a dun tare da bunƙasa tattalin arziƙin cikin gida wannan nafin cewa manoma da ƴan kasuwa za su amfana sosai kuma Najeriya za ta iya cimma gagarumin ci gaba.

A cikin Najeriya ƙudan zuma suna taka muhimmiyar rawa wajen tallafawa noma mai ɗorewa musamman a dai-dai lokacin da sauyi sauyin yanayi ke barazana ga amfanin gona da albarkatu na ƙasa waɗannan ƙanan ƙwari masu ban mamaki suna bada gudummuwa ta hanyoyi da dama ciki harda inganta pollunation kiyaye banbancin halittu da kuma ƙarfafa samarda abinci mai ɗorewa. muhimmancin pollination ƙudan zuma suna ɗaya daga cikin manyan ƙwari masu taimakawa wajen samar da amfanin gona da ake ci a Najeriya. pollunation yana da muhimmanci wajen haɓɓaka amfanin gona da inganci ƴaƴan itatuwa kayan lambu da tsirrai masu amfa bincike yanan nuna cewa kusan kashi saba'in da biyar na amfanin gona da mutane mutane ke ci suna da polliunation ta guda ko sauran a lokacin sauyin yanayi inda yanayin zafi ya da rashin ruwa ke rage yawan tsirrai masu samar da abinci kasancewar ƙudan zuma kasancewar kasancewar ƙudan zuma kusan kashi saba'in na amfanin gona da mutane ke ci dogaro da population da ƙudan zuma da sauran ƙwari al lokacin sauyin yanayi wanda yanayin zafi da rashin ruwa kan iya rage yawan tsirrai masu samar da abinci kasancewar ƙudan zuma na tallafawa pollination na tai pollunation na taimakawa wajen tabbatar da ci gaba da samar da abinci mai ɗorewa muna da kariya ga banbancin halittu da ƙudan zuma suna da ƙudan zuma na taka rawa wajen kare haɓaka banbancin halittu ta hanyar pollunation da kuma tabbatar da ci gaba da kasancewar tsirrai iri iri a wurare daban-daban sauyin yanayi na haifar da sauyin yanayi na haifar da matsaloli kamar ka ƙarewar wasu nau'ikan tsirrai wanda zai iya rage nau'ikan abinci da ake nomawa ƙudan zuma suna taimakawa wajen riƙe wajen rike da banbancin abinci ta hanyar pollunating tsirrarai masu ɗorewa wanda ke taimaka ma tsairrai yanayin mu tsarin yanayi na Najeriya. kama daga gudun gandun daji zuwa ƙasar noma. akwai inganta samar da abinci mai ɗorewa. A Najeriya no noman zuma na kula da ƙudan zu noman zuma noman zuma da kula da ƙudan zuma na ƙara samun karɓuwa a matsayin wata hanya ta ƙara samar da abinci ƙashin pollunation na iya rage yawan amfanin gona amma ta hanyar kula da ƙudan zuma manoma za su iya ƙarfafa girbinsu ba tare da amfani da sinadarai masu illa ga ƙasa ba hakazalika ana samun ƙarin fa'idoji daga noman zuma kamar samar da zuma waɗanda ke da amfani sosai ga lafiyar jiki da kuma tattalin arziƙi sai muna da rage illar sinadarai a gona amfanin magun amfanin magunguna kashe ƙwari na iya rage yawan ƙudan zuma wanda haka ke kawo cikas ga pollination. da samar da abinci kula da ƙudan zuma yana ƙarfafa abinci mai ɗorewa ta hanyar rage dogaro da sinadaarai masu illa kuma ya dace da hanyoyin kiwaon ƙuda wannan yana taimakawa wajen kare muhalli da kuma hana gurɓata gurɓata ruwa da ƙasa, a ƙarshe a ƙarshe ƙudan zuma suna taka muhimmiyar rawa wajen tallafa noma mai ɗorewa a Najeriya musamman a lokacin da sauyin yanayi ke barazana ga samar da abinci ta hanyar pollination. kare banbancin halittu da taimaka ma noman zuma. ana iya tabbatar da ci gaba da samun abinci mai yawa da inganci ga jama'a don haka yana da inganci a ci gaba da kare ƙudan zuma da inganta hanyoyin noma da ke tallafawa domin kyautata muhalli da ƙara yawan abinci mai ɗorewa a Najeriya.